Lii garab la, garag boo xamantene danko wara naan ñetti yoon ci bés. Danga wara naan ñaari peppi garab lis ci bés, ci suba. Nga naanati ñaar ci beccik, nga naanati beneen bi, ñaar tamit ci guddi

Jigeen nafa nekka ni mogi tuda Tuuma Njie Tuuma Njie moom daal dafa fas eneh purtahaw ci parti bunooy wa NPP ci saani karta buy nyow 2026 pul president.